Kuqakathekile ukuhambisa abantwana enkulisa esikolo sabancane ukuze bajwayele ukuhlangana labanye abantwana kubalula lanxa sebesiya esikolo sebesiyaqala ugwalo lokuqala abasabi lakho ukwesaba ngoba sebejwayele ukufunda njalo lokuhlangana labanye abantwana .

Abantwana bayakuthanda kakhulu ukuya esikolo senkulisa, akufani lokuthi basale besemakhaya. Esikolo bayadlala labangane, baphinde njalo baphiwe ithuba lokuthi balale baphumule, baphinde baphiwe ukudla okumnandi abakukholisayo.

Zilusizo kakhulu izikolo zenkulisa ikakhulu kubazali abasebenzayo. Sebevuka ekuseni bathathe abantwana badlule bebatshiya enkulisa. Lokhu kubenza bakhululeke ngoba enkulisa kubalantu abafundiswe kahle abakwazi ukunakekela abantwana njalo bebagcine bevikelekile.

Kusesikolo senkulisa sibona ngabantwana abancane amantombazana labafana, bahleli phansi phezulu kwecansi elihle elilemifanekiso emihle lemibalabala eminengi, phambi kwaba ntwana kulama nkomitsho aluhlaza kukhanya yisikhathi sokudla.

Kuqakathekile njalo kulusizo ukuhambisa umntwana enkulisa umzali usizakala ngokuthi umntwana usala enkulisa akabi lakho ukuthi adinge umuntu ozosala lomntwana ekhaya futhi umntwana enkulisa uyafunda ukuhlanganela labanye okumenza lanxa esesiya esikolweni kube lula ngoba vele sejwayele ukuhlangana labanye abantwana.

Indlu yokufundela yebanga laphansi. Kulamatafula lezitulo zokuhlala. Kulomduli omnyama wokubhalela kubesokusiba lomduli olithanga opendwe ngokuluhlaza phansi.

Esikolo sebanga laphansi kulabafundi abakhanya bedlala phandle kube labanye abakhanya bakhulile mbinjani kulesitina esibuthelweyo okukhanya kuyakhiwa kulesikolo kuyigozi ukuthi kwakhiwe abafundi bephakathi ngoba kwesinye isikhathi bangalinyazwa yizonalezi zitina kanye lezigodo lezi ezibonakala ziseceleni.

Esikolo sokusiba lula ukuthi abantwana bahambe nsuku zonke ngoba kulokudla okwenza abantwana bakukhwabithe njalo bengafuni ukuthi balove ngoba emakhaya kwesiny' iskhathi bengalova batshona bengadlanga kanti eskolo bayaphakulelwa ukudla badle.

Isakhiwo sendlu yokufundela eze sayensi kubanga eliphansi kubonakala ngamatafula agqagqele umduli kumatafula la kulempompi kuphinde kube lempompi njalo ezithwala igazi kulezitulo abahlala phezu kwazo nxa sebesenza ucwaningo lwezifundo zabo.

Abezemfundo babone kukuhle ukuthi bahle beqalise kufundisa abantwana ama khompuyutha besasebangeni laphansi, lokhu kazaba lula lanxa sebefunda besiya phezulu sebevele bekwazi ukuthi amakhompuyutha asetshenziswa kanjani kulokuthi bayewaqala sebephezulu.

Ugwalo lwenombolo olusetshenziswa ngabantwana abenza isifundo sebanga lesithathu emfundweni yaphansi. Lulamabala amhlophe luphinde lube lemibala eyehlukeneyo. Kulembala elithanga, imbala emhlophe, imbala ebomvana lombala oluhlaza

Kusendlini yokufundela abafundi bebanga laphansi . Kukhanya kubhaliwe emdulwini, umbalisi ubebhala isifundo senombolo. Kubhalwe ngamabala amhlophe kwabuye kwabhalwa ngamabala abomvu.

Isakhiwo sesikolo semfundo yaphansi sakhiwe kuhle kakhulu ngezitina ezibomvu ezincane. Kulamafasitela amanengi enza ukuthi kungene umoya endlini yokufundela. Phandle kulezihlahla eziluhlaza kuphinde kube lotshani obuluhlaza.

Isikolo semfundo yebanga yaphansi okukhanya ngabantwana abaqala ukuya esikolo. Kunzima ukuba ngumbalisi wabantwana abaqala ukuya sikolweni ngoba abanengi bayabe bekhumbula ekhaya, bekhala sekumele ubathulise ubancenge bazebathule ukuze ubafundise kahle.

Abantwana abafunda esikolo sebanga laphansi bagqoke iziketi eziyikhakhi, abafana bagqoke amabhulugwe ayikhakhi. Amablawuzi lamayembe abo kuluhlaza okwesbhakabhaka. Abanengi babo babelethi izikhwama zengwalo ngemuva.

Esikolo sebanga laphansi kulesihlahla selala esihlanyelweyo esiluhlaza tshoko ,kuphinde kubelensimbi etshaywa ikhumbuza abantwana besikolo ukuba isikhathi sokuza esikolo sesikwanile.

Izikolo ezinengi zemfundo yebanga laphansi amagceke azo awahlanzekanga asindwanga agcwele ubhuqu okwenza abantwana bangcole kakhulu baphinde njalo bahalale behlaselwa yisifo sofuba ngenxa yothuli.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi izikolo zebanga laphansi zakhiwe kahle, amaguma azo asindwe ukwenzela ukuthi kungabi lobhuqu, njalo lanxa abantwana bedlala bangangcoli. Isakhiwo lesi sakhiwe ngezitina ezibomvu, silama fastela amakhulu.

Abantwana bemfundo yaphansi bafunda bazwisise nxa besebenzisa imifanekiso. Ababalisi bajwayele ukubeka leyo mifanekiso ukuze bayizwisise. Lapha kulemifanekiso esetshenziswe kungwalo ezine

Isikolo semfundo yaphansi kulabafundi amantombazana labafana abagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka umfundi oyedwa umi weyama lelibhakane ibhakane leli lilomfanekiso womuntu liphinde libe lamabala abhalwe ngokumnyama amanye abhalwengokuluhlaza okwesibhakabhaka amanye abhalwe ngokubomvana lawo mabala abhalwe ngolimi lwakuleyo ndawo

Kulesakhiwo esibonakala singama hofisi esikolo wonke umuntu oza esikolo kumele aqale kuso leso sakhiwo lapho okutholakala khona abantu abangaba ncedisa kungabe kulo mphathi sikolo kumbe kulabanye izisebenzi ezesebenza kulelo hofisi.

Isikolo semfundo yaphansi amantombazana labafana baphandle bayadlala. Amantombazana agqoke izigqoko eziluhlaza okwesibhakabhaka, abafana bagqoke amayembe lamabhulugwe ayikhakhi.

Isakhiwo esitholakala esikolweni saphansi siyakhiwe ngezithina ezincane kwaphinda njalo kwatshiywa izikhala ukuze kungene umoya phakathi kwaleso sakhiwo kuqanya yisambuzi sibonakala ngempongolo ethatha umuya phakathi iwudonsela phandle phezulu

Isikolo semfundo yaphansi siyakhiwe ngezitina ezibomvu emdulwini kule gwaliba elinamathuselwe kulowomduli olubhalwe ngolimi oluzwisiswa ngaba ntwana balesi sikolo kulembala emithatha kulelo gwaliba imbala oluhlaza umbala olithanga umbala oluhlaza okwesibhakabhaka

Umbalisikazi umi phambi kwabantwana duze lomduli wokubhala kubhaliwe emdulwini ngombala omhlophe kukhanya yisifundo sesilungu abantwana bahleli phansi balalele ukuthi umbalisi uthini.

Abantwana bemfundo yaphansi basesikolweni, kodwa khathesi kukhanya kuyisikhathi sokuphumula. Bamile phandle. Bagqoke izicathulo ezehlukeneyo, eziveza amazwane. Ezinye ziluhlaza okwesibhakabhaka, ezinye zilithanga, ezinye zimhlophe.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bazi izitho zomzimba .Umfanekiso odwetshiweyo utshengisa izitho zomzimba beziqamba sinye ngasinye ngolimi lwesilungu.

Indlu yokufundela abafundi ilamatafula lezitulo ezipendwe ngembala ehlukeneyo ekhangayo. Kulembala eluhlaza tshoko, kube lembala eluhlaza okwesibhakabhaka kuphinde kube lembala elithanga. Nxa ukhangele ungathi yindlu yokufundela lebanga eliphansi kodwa yindlu yokufundela abafundi bebanga eliphezulu.

Abafundi bebanga laphezulu. Kukhanya ngabafundi abenza izifundo ze Science. Balomtshina abakhangela ngawo izinto eziyabe zincane umtshina lo uyazikhulisa.

Abafundi bemfundo yaphezulu bagqoke okumhlophe amajazi bagqoka lengwane ezimhlophe. Laba bafundi bafundela ezokupheka kuqakathekile ukuthi abafundi bafundiswe indlela ezinengi zomsebenzi ukuze basizakale sebeqedile izifundo zabo.

Abafundi bemfundo yaphezulu babuthanisiwe bahleli phansi abanengi bakhona bakhanya ngabenkolo yesiMoslem sibabona ngokuthi bavale amakhanda. Kulomama omi phambili kwabo okukhona abafundisa ngakho.

Abafundi bemfundo yaphezulu abenza imisebenzi wezandla uyabasiza umsebenzi wezandla ngoba lanxa sebethe baqeda ezikolweni nxa bengatholanga ukuthi baqhatshwe bayazisebenza bona. Laba ngabafundi abasenza ukulungisa umabonakude.

Kuhle kakhulu ukuthi abafundi bafunde konke kungaba yimsebenzi yezandla ukwezela ukuthi leyo misebenzi yezandla ibasize nxa sebethe baqeda esikolweni abanye abayitholi imisebenzi kodwa ngenxa yokuthi balawo amakhono bayazisebenza.

Abakhulu bezemfundo sebebone kulencendo ukwenza imisebenzi yezandla ukuze nxa sebekhulile benelise ukuvula amakhampani abazayenza khona umsebenzi wezandla.

Ukufundela imisebenzi yezandla kuqakathekile kakhulu kuyanceda abantwana nxa sebethe baqeda isikolo lanxa bengawutholanga umsebenzi bayazisebenza benelise ukuziphilisa kangcono ukwedlula labo abenze imisebenzi eyinye.

endlini yokufundela izifundo ze computer kulamadoda amabili besokusiba lamatafula lezitulo phezu kwalawo matafula kulamabhokisana aluhlaza phakathi kwalawo mabhokisana kulama computer

Esikolo semfundo yaphezulu,, phecelezi esecondary kumbe e tertiary, abafundi abanengi sebekhetha izifundo abafisa ukuzenza, abanye bakhethe izifundo zomsebenzi wezandla, uthole besenza izifumdo zokuba ngomakanika abalungisa izimota. Lokhu kuyabasiza lanxa sebethe baphuma eskolweni, bayazisebenza.

Imfundo yalezi insuku inhle kakhulu igoqela wonke umuntu akekho umuntu osala kuthwa lo akafundanga, bonke abantu balayo indlela abafunda ngayo. Abanye bayahanjiswa bayofunda umsebenzi wezandla obasizayo obenza babengabantu abenelisa ukuziphilisa kangcono ngawo. Singayideleli imisebenzi yezandla.

Kuqakathekile ukuthi abantwana nxa sebethe bafunda ,baphiwe imihloliso yokubahlola ukuthi bazwisise kangakanani. Ukuze lababalisi bakwazi ukuthi babasiza kangakanani labo abathe basalela emuva .

Ibanga lesikolo semfundo yaphezulu sakhiwe kuhle kakhulu, sakhiwe ngezitina ezincane ezibomvu saphinde sapendwa ngombala olithanga. Kulezindlu zokufundela eziphansi kuphinde kube lezinye ezokufundela eziphezulu phambi kwalezozindlu kulotshani obuluhlaza tshoko lezihlahla ezinhle eziqunywaqunywe kahle.

Esikolo sebanga laphezulu Phecelezi eSecondary kwesinye isikhathi kubalula ukuthi abafundi bafundisane bona bebodwa kwenza bazwisise lalabo akade bengazwisisi Kubalula kubo ukuthi bacine bezwisisa ngoba bayabuza bekhululekile akufani lanxa kufundisa umbalisi

Ezikolweni sokulomkhuba wokuthi abantwana bayafunda bese kuthi ngesikhathi sokudla baphume bayophakelwa ukudla badle. Kuba lula kakhulu ngoba abanye abantwana basuka emakhaya bengadlanga kube nzima ukuthi bafunde kahle.

Esikolweni semfundo yaphezulu, kusendlini yokufundela izifundo zenombolo. Kulombalisi omi okhanya ngengalo ubambe amabhuku, kulomduli omnyama lapho okudwetshwe khona isigombolozi kwaphinde njalo kwabhalwa eceleni.

Abafundi bemfundo yaphezulu esekhendari bakhanya babuthanisiwe bazohlaliswa ndawonye kukhona abafuna ukubatshela khona kumbe ukubafundisa khona kulomuntu omileyo ophethe umbhobho wokuphakamisa izwi nguye okhulumayo obafundisayo.

Esikolo semfundo yaphezulu kulegceke elilotshani, lobo tshani abubuhle, kukhanya abunakekelwa kube lokuyizihlahlanyana lakho okukhanya kunganakekelwa. Kulezindlu zokufundela ezilamazenge abomvu, ziphinde zakhiwe ngezitina ezibomvu.

Endlini yokufundela yebanga laphezulu kulomduli omnyama okubhalela umbalisi umile phambili ukhomba emdulwini ngomunwe ,njalo kulamatafula lezitulo.

abafundi bemfundo ephezulu abasecondary bakhanya baphiwe umsebenzi yokuthi bacente igceke lesikolo, kwesinye isikhathi ungathola ukuthi kukhona abakuphambanisileyo ukucenta lokho kuyikubajezisa kokubaqondisa isimilo ukuthi bengaphindi futhi bakuyenze.

Kuqakathekile ukuthi izikolo ezinengi zibe lesikhathi sokudlala zihlanganise abafunde benze imidlalo eyehlukeneyo imidlalo yenza abantwana bakhule bephile kahle njalo futhi iyabenza bengacabangi izinto zokuganga Iyabenza bangatholakali bephakathi kwezidakwamizwa ngoba isikhathi esinengi basiqeda besenza leyo midlalo

Abafundi bebanga laphezulu babuthanisiwe phandle, phakathi kwabo kulababalisi abemiyo emaceleni, phambi kwabo kukhona omileyo, kungenzeka yisikhathi sokungena ekuseni, kumbe njalo kungenzeka kukhona abakufundiswayo.

Abafundi bemfundo yaphezulu, bagqoke amajazi amhlophe. Bemi phambi kwesakhiwo. Balungiselela ukungena bayekwenza izifundo zeScience. Lapho abazenza khona. Bebonisana, bebanengi.

Egcekeni lezemidlalo kulabafana abamileyo abenza udwendwe. Phambili kwabo kulomuntu omileyo ogqoke ezimnyama. Laba abafana bagqoke izembatho ezitshiyeneyo abanye bagqoke okubomvu abanye bagqoke okuluhlaza abanye bagqoke okulithanga.

Kuyasiza kakhulu ukuthi abantwana bemfundo yezinga laphezulu phecelezi secondary babeleskhathi sokuthi badlale imidlalo. Imidlalo ehlukeneyo engaba yimidlalo yebhola lenyawo kumbe imidlalo le eyokuqaga efana labobasket ball.

Ibhakane elimhlophe elilophawu lwesikolo semfundo yaphezulu phecelezi esecondary kubhalwe igama lesikolo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Umduli uyakhiwe ngezitina ezibomvu, kulegedi elenziwe ngensimbi.

Isakhiwo sendlu yokuhlala abafundi abakubanga laphezulu phecelezi eunivesithi. Kulamafasitela amathathu atshengisa ukuthi kulezindlu zokuhlala eziqunywa qunywe zaba zintathu kusiya phezulu. Kulezihlahla eziluhlaza tshoko.

Abantu abanengi abahleli phansi ezitulweni kukhanya ngabafundi bebanga laphezulu phecelezi eyunivesithi. Phambili kulobaba omiyo ogqoke iyembe emnyama lebhulugwe elimhlotshana kukhanya uyabafundisa ukhomba kumabonakude. Ubakhombisa ukuthi bafunda ngani.

Imibheda emibili esendlini ehlala abafundi bezinga eliphezulu. Ubheda lo kulomunye phansi owedlelwe ngengubo emnyama eyinye iphinde ibe ngokumnyama lokumhlophe besokusiba lokunye ophezulu lawo wedlele kahle njalo.

Itafula lesigodo kube lezitulo ezintathu lazo eziyenziwe ngesigodo, phezulu kwetafula kulo makhala ekhukhwini omnyama kubuye kube le laphuthophu evuliweyo exhunywe emdulwini ukuze ithole umlilo.

Isakhiwo sendlu yokufundela sebanga eliphezulu phecelezi e university kulomnyango, isivalo esilombala oluhlaza okwesibhaka bhaka, kulesibani esikhanyisayo, kulezitulo eziluhlaza kube lamatafula ekugcineni.

kusemagcekeni emfundo ephakemeyo university kulebhasi emhlophe emileyo elamabala aluhlaza okwesibhakabhaka esiswini kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza kulabantu ababonakala behamba bephambana kubesekusiba lomphongolo omude omhlophe

Ebangeni lemfundo yaphezulu phecelezi eYunivesithi kujwayeleke ukuthi kube lendawo zokuhlala. Lezondawo zihlalwa ngabafundi abafunda bevelakhatshana kumbe abafunda bevela kwamanye amazwe ngoba kunzima ukuthi labo bafundi bathole indawo nxa bengasayidingelwanga yiyunivesithi

Abantu bami duze kwamatenda amhlophe abantu bagqoke amayembe amhlophe eceleni kukhona ibhakani elilo mbala wesibhakabhaka liphinde libhaliwe ngamabala aluhlaza amabala la achaza ngemisebenzi abafisa ukuthi bafundiswe ngayo abantu

Isakhiwo semfundo yaphezulu, phecelezi iyunivesithu, iyakhiwe kahle kakhulu. Kukhanya yiyunivesithi ye Romeni Khatoliki Tshetshi, kubonakala ngesiphambano. Phandle kulezihlahla ezinhle. Ezinye zimfitshane, ezinye zinde.

Isivalo esenziwe ngeplanka njalo senziwa langeglass nxa ulunguza phakathi phakathi kweglass ubona izitulo lamatafula okunengi phezu kwalesi isivalo kubhalwe multi media lab

Isakhiwo semfundo yaphezulu eyunivesithi sakhiwe kahle kakhulu phambi kwaso kuhlanzekile. Kulezihlahla ezimfitshane eziqunywe kahle kuphinde kube lezinye ezinde. Kulabantu abahambahambayo ababili.

Endlini yokufundela yabafundi baphezulu yebanga leYunivesi kulezitulo ezintofontofo kubelamatafula amhlophe phezulu .Amafasiteli afakwe amakhetheni aluhlaza okwesibhakabhaka.

Kulebhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama libhalwe university club okutsho khona ukuthi abanti abahlangana khona abafundi ngesikhathi sokuzithokozisa sebethe baqeda izifundo zabo bayangena bayezixoxela bathole okuphuzwayo ngoba emayunivesithi kufunda abantu asebekhulile.

Isakhiwo sendlu yemfundo yaphezulu. Kulabantu ababili abagqoke izembatho ezimhlophe, abahleli ezitulweni eziluhlaza. Phambi kwabo kulama laptop avuliweyo okukhombisa khona ukuthi bayafunda. Kuleminyango eluhlaza okwesibhakabhaka, kulayithwe amalayithi, kukhanya kusebusuku.

Imfundo iyisikhiye sekusasa elihle. Kungakho kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde kusekela ebangeni laphansi baqhubeke kwelaphakathi laphakathi becine sebe seyunivesithi lapha abafundela imisebenzi etshiyeneyo baqeqetshe ngemfundo ephakemeyo.